Udokotela ogqoke ibhatshi elimhlophe lama gilovosi alombala oluhlaza okwesibhaka bhaka owelapha umama ogqoke isikipa esimnyama ngokumuhlaba umjovo esandleni ukuze avikeleke kumikhuhlane eminengi.

Odokotela abagqoke ama uniform alembala etshiyeno. Abanye abagqoke okuluhlaza kanye lomunye oseceleni ogqoke okulithanga wafaka lamagolovosi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abezempilakahle abagqoke amayunifomu alembala etshiyeneyo. Abanye abagqoke okulombala olithanga lamagilovosi aluhlaza okwesibhakabhaka kanye lama mask. Eceleni kwakhe kulomongikazi ogqoke okuluhlaza.

Udokotela ogqoke iuniform elombala oluhlaza okwesibhakabhaka lebhulugwe elimnyama ugaxe isithestoscope entanyeni wafaka lemask. Ukhuluma lesigulane esihlezi phezu kombheda wesibhedlela, esibophe iqhiye.

Abezempilakahle abagqoke ama uniform alembala etshiyeneyo. Amanye aluhlaza okwesibhakabhaka labomvana. Abagqoke izivalamehlo ezisetshenziswa ukuvikela amehlo ukuze angaphandlwa.

Udokotela ogqoke ibhatshi elimhlophe oyelapha umntwana omncane ohlezi enyaweni zika mama wakhe ogqoke isikipa esimhlophe, ngokumfaka umjovo ukuze ahlale evikelekile kumikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Owezempilakahle ogqoke i yunifomu elombala olithanga lamagilovosi obonakala ehlaba indoda ehlezi phansi umjovo esandleni ukuze avikeleke kumikhuhlane eminengi etshiyeneyo

Abezempilakahle abakhanya bekhankasa ngokwelapha umphakathi njalo bebahlola umfutho wegazi omunye wabo ogqoke isikipa esiluhlaza okotshani obonakala ehlaba isigulani esigqoke isikipa esilombala elemzilazila umjovo

Odokotela abathathu abagqoke amayunifomu alombala oluhlaza. Abanye abagaxe izithesithikhophu ethanyeni ezisetshenziswa ukuhlola kutshaya kwenhliziyo yezigulane, abane phambi kwe ambulenzi esetshenziswa ukuthwala izigulane lezo eziyabe sezigula kakhulu zingayenelisi ukubuya zodwa esibhedlela.

Odokotela abase theater abagqqoke ama uniform aluhlaza okotshani abelapha umuntu ngokumhlinza abalemininingwane etshiyeneyo enjengezigelo kanye lokokuthungisa.

Abezempilakahle abagqoke ama uniform alembala engafananiyo, amanye aluhlaza okwesibhakabhaka, abomvana kanye laluhlaza tshoko, abafake izivalamehlo, ababobothekayo.

Odokotela abane abagqoke amayunifomu alombala etshiyeneyo. Amanye abomvana kanye laluhlaza okwesibhakabhaka, abame endlini yokuhlinzela umuntu. Phambili okuletafula elilemininingwane yokusebenzisa.

Abezimpilakahle abesifazana abagqoke okutshiyeneyo abelapha abantwana ababanjwe ezandleni ngokuthontisela umuthi emilonyeni yabo ukuze baphile kuhle.

Abafazi abasempompini abanye abageza izandla lomunye omileyo ababili abakhothamileyi oyedwa onatha amanzi njalo ekhelela izigubhu ezimhlophe ngoba amanzi akhona engamanzi ahlanzekileyo.

Umntwana wesikolo ogqoke iyunifomu elombala onsundu, ogeza izandla epheyilini eluhlaza kanye lenditshini ukuze izandla zakhe zihlale zihlanzekile njalo zivikelekile kumikhuhlane etshiyeneyo.

owesifazana okhothamileyo usemfuleni ukha amanzi esigubhini esilombala olithanga ukuze ayosebenzisa endlini eceleni okulowesilisa ogezisa ibhayisikili lakhe emfuleni

Abezempilakahle abanye abagqoke amabhatshi amhlophe labanye abagqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka abahlezi ngaphansi kwetende elimhlophe phambi kwab okuletafula elilamagabha lamabhokisi awemithi etshiyeneyo asetshenziswa ukulapha imikhuhlane.

Omama bagqoke izigqoko ezitshiyeneyo, ababonakala beme elayinini yokukha amanzi empompini ngezigubhu ezilombala olithanga, empompini ezihlanzekileyo ukuze bakwanise ukunatha amanzi angela ngcekeza.

Ubaba ogqoke isikipa esiluhlaza okwesibhakabhaka, lebhulugwe ome empompini oncedisa umntwana ukukha amanzi epheyilini elombala olithanga ukuyasebenzisa endlini ngoba amanzi akhona ehlanzekile.

Abezempilakahle, abahlezi eholweni yokwenzela imihlangano. Abakhanya behlezi bebuthene, beqeqetshisana, mayelana ngemikhuhlane etshiyeneyo, engabe ihlaseka umphakathi. Njalo lokuncedisana, ukuthola isombululo, sokwelapha leyomikhuhlane.

Abantu abezempilakahle abagqoke okutshiyetshiyeneyo .Abanye abalama bhatshi amhlophe ,abame phambi kwesakhiwo esibonakala sengathi yikilinika .Esipendwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Owezempilakahle abakhanya bekhankasa ngokwelapha ababonakala besekilasini. Ohlola umtwana ukutshaya kwenhliziyo ngesi stethoscope esimnyama. Ogqoke isikipa esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka Kanye lo bomvu. Eceleni okulomama ohlezi phansi.

Abezempilakahle abahlezi endlini yokwenzela umhlangano. Abakhuluma khona beqeqeshisana mayelana ngemkhuhlane eminengi esihluphe emphakathini. Njalo lokudinga isicombululo sawo.

Abantu abane abahlezi phansi endaweni okungani kusemtholampilo abalindele ukwelatshwa ababili abalimeleyo omunye ulimele isandla lomunye ofakwe ibhanditshi esiphongo.

Owezempilakahle abakhankasayo abakhanya besekilasini abalapha ngokuhlola Kanye lokulalela inhliziyo yomntwana esebenzisa i-thestoscope ogqoke isikipa esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Eceleni kulomama obambe umakhalekhukhwini

Abantu abasesikotshweni omunye umdala okotshoza amanzi, ogqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka okulezigubhu ezilembala etshiyeneyo, elithanga, emhlophe lemnyama abakotshozelwa amanzi ahlanzekileyo.

Owesilisa obonakala sengathi ubulawa ngumkhuhlane wengqondo, ogqoke izigqoko ezidabudabukileyo njalo ohamba emgwaqweni eceleni lapho okuhamba khona imota. Obambe ibhanana

Owezempilakahle ogqoke ibhatshi engelamkhono elombala oluhlaza okwesibhakabhaka okhuluma waze waphakamisa isandla ekhankasa mayelana lomkhuhlane wengqondo eceleni kwakhe kulabanye abantu abahleziyo omunye obambe ingwane.

Owezempilakahle ogqoke ibhatshi elimhlophe obambe amabhokisi awamaphilisi atshiyeneyo asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi efana lokutshaywa likhanda isisu esibuhlungu oqoqa ukuze ayenikeza isigulane.

Umongikazi ogqoke I uniform elombala osundu elemkhono oluhlaza okotshani, obonakala ehlaba umntwana omncane umjovo enyaweni ukuze ahlale evikelekile kumikhuhlane etshiyeneyo.

Isakhiwo esiyakhiwe ngezitina ezibomvu esibonakala njengesibhedlela lapho okulabantu abahlezi phansi, phandle emabhentshini abalindele ukuhlolwa kanye lokulatshwa imikhuhlane.

Abesifazana ababili abahlezi phansi omunye ogqoke iyembe emhlophe elemzilamzila lebhulugwe elombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Eceleni kwakhe okukhanya kulomuntu owezempilakahle oyi psychiatrist osiza abantu ngokubelapha ngokukhulumisana labo ukuze athole ukuthi bengabe behlutshwa yini.

Owezempilakahle ogqoke iyembe emhlophe obambe umjovo obonakala ehlaba umtwana omncane ohlezi enyaweni zika mamawakhe ukuze ahlale evikelekile kumikhuhlane etshiyeneyo engabe ihlasela abantwana abasakhulayo

Abezempilakahle abagqoke okumhlophe ababonakala bekhankasa ngokwelapha abantwana besikolo abaseclassini, omunye wabo ohlatshwa umjovo esandleni ukuze avikeleke kumikhuhlane etshiyeneyo.

Udokotela ogqoke ibhatshi elimhlophe usiza isigulane esibulawa ngamehlo ukuze azame izibukamehlo ezitshiyeneyo kuze kubonakale ukuthi yisiphi esilokumbonisa ngcono kulezinye.

Umuntu wesifazana okhanya ekhulelwe ubophe izambiya elamabalabala usesibhedlela, lapho okulemibheda khona kanye labezempilakahle abahlezi phambi kwetafula ensundu.

Isakhiwo esakhiwe ngezitina ezibomvu esilomnyango oluhlaza esibonakala njengesibhedlela kumbe ikilinika lapho izigulane ezithola khona uncedo kwezempilakahle.

Udokotela ogqoke ibhatshi elimhlophe obambe umjovo okhanya elungiselela ukuhlaba umfana wesikolo oleyembe eluhlaza okwesibhakabhaka ukuze ahlale evikelekile kumikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Isigulane esilele phezu kombheda wesibhedlela esihlolwa ngabodokotela ababili, omunye ogqoke ibhatshi elimhlophe omunye obambe i "thetoscope" ezandleni. Eceleni kwakhe okukomunye ogqoke isudu wabopha ithayi.

Abazempilakahle abagqoke amabhatshi amhlophe abanye abalama gilovisi alombala oluhlaza okwe sibhakabhaka abamileyo abakhanya beqeqetshisana befundisana mayelana ngemikhuhlane etshiyeneyo.

Ikilasi yokufundela okwezesayensi, ilamakhabothi kanye lamashelufu, alombala oluhlaza okwesibhakabhaka, kanye lomhlophe. Alamatafula amnyama, alamasinki phezulu, lempompi ezimhlophe.

Owezempilakahle uhlezi endlini yokuhlolela izigulane igazi ukuze kubonakale ukuba kungaba ngumhlobo wuphi wemkhuhlane ugqoke ibhatshi elimhlophe njalo ubambe okuyimbhodlela okulegazi lezigulane.

Abezempilakahle abagqoke amabhatshi amhlophe, lamagilovusi abakhankasa ngokuhlola umphakathi umfutho wegazi, besebenzisa umtshina omncane omhlophe ophezu kwetafula.

Ikilasi yabafundi abeze science, elamakhabothi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka kanje lomhlophe, njalo olama tafula alama sink phezulu amnyama lempompi ezimhlophe kanye lezitulo zokuhlalela.

Umongikazi ogqoke okumhlophe ohlezi esibhedlela okhanya ebambe ingwalo zabantu abagulayo ukuze abone amarekhodzi abo. Phambi kwakhe okulemibheda kanye lezigulane ezileleyo.

Abezempilakahle ababili abame eceleni kwe ambulensi esetshenziswa ukuthwala izigulani, lezi eziyabe sezigula kakhulu zingasayenelisi ukubuya zodwa esibhedlela kumbe lezo eziyabe zihlala khatshana lesibhedlela.

Izigulane ezilele embhedeni yesibhedlela lapho okulamashiti alombala oluhlaza okwesibhakabhaka lamhlophe okuhamba khona odokotela labomongikazi ukuze bebahlole ukuthi ngabe sebephilile na.

Odokotela abagqoke ama uniform amhlophe lamabhulugwe aluhlaza okotshani abakhanya beyelapha abantwana abasanda kuzalwa abancane ababafaka emitshineni etshiyeneyo ukuze bekwanise ukuthola imithi efaneleyo.

Owezempilakahle ogqoke ibhatshi elimhlophe ohlola isigulani esigqoke okumnyama umfutho wegazi ukuze abonakale umkhuhlane ongabe umhlasele njalo ukuze abonakale ukuthi uphilile yinii.

Imota emhlophe eme emnyango lapho okuthathwa khona isidumbu, efakwe isidumbu somuntu ofileyo esiyembathiswe ngelembu elimhlophe elilomzila obomvana esifakwe amaluba phezulu.

Isakhiwo esakhiwe ngezitina ezibomvu esileminyango emhlophe njalo lomzila oluhlaza okotshani esibonakala kuyisibhedlela lapho okulabantu abahlezi phandle abalindele ukuhlolwa lokulatshwa.

IAmbulance esetshenziswa ngabezempilakahle ukuthwala izigulane eziyabe sezigula kakhulu njalo zingasayenelisi ukubuya zodwa ezibhedlela kumbe lezi eziyabe zihlala khatshana kakhulu lesibhedlela.

Isakhiwo esiyakhiwe ngezitina ezibomvu. Esibonakala, kungesibhedlela, njalo esilebhakane etshengisa indlela, lapha okutholakaka khona izinto, ezitshiyeneyo. Njengokwalapha okwelaphela khona.

Ama ambulensi asetshenziswa ngabezempilakahle ukuthwala izigulane eziyabe ezihlala katshana lesibhedlela sezigula kakhulu, kanye njalo lamanye asetshenziswa ukuthwala imithi etshiyetshiyeneyo.

Iambulensi esetshenziswa ngabezempilakahle ukuthwala izigulane ezyabe zingayenelisi ukuhamba zodwa ezibhedlela kumbe lezo eziyabe zihlala khatshana lesibhedlela sezigula kakhulu.

I ambulance esetshenziswa ukuthwala izigulane iletha ezibhendlela lezo eziyabe sezigula kakhulu zingenelisi ukuzibuyela zodwa esibhedlela kumbe lezo eziyabe zigula kakhulu njalo zihlala khatshana lesibhedlela

Owesifazana sanda kubetha ulele lomntwana oncane embhedeni wesibhedlela. Abalindele ukuhlolwa ukuze bebonakale ukuthi bonke baphephile, njalo akula mikhuhlane ebahlaselayo yini.

Ikhemisi elamashelufu amanengi alamabhokisi lamagabha awemithi eminenginengi etshiyetshiyeneyo. Esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi, njalo kulosomakhemisi oqoqayo obambe umakhala ekhukhwini.

yikhemesi elamashelufu amanengi elamagabha kanye lamabhokisi awemithi eminengi etshiyetshiyeneyo esetshenziswa ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo engaba yikukhwehlela yikutshaywa likhanda kumbe i malaria

Odokotela abagqoke ama uniform alombala oluhlaza, okwesibhakabhaka. Kanye lama mask. Ababonakala, bese theatre. Belapha isigulane ngokumhlinza, ukuze bakhiphe okungalunganga emzimbeni wakhe,

Isigulane esilele phezu kombheda esibhedlela esigqoke isikipa esihlolwa umfutho wegazi ngomtshina. Eceleni okuloDokotela ogqoke ibhatshi elimhlophe ogaxe isitestoscope entanyeni.

Umniningwano osetshenziswa ezibhedlela kumbe ngabantu abagula ngomkhuhlane woku phefumula nzima owe asima ukuze bakwanise ukuthola umoya kanye lomuthi ozabancedisa ukuze baphefumule kuhle.

Isigulane esilele phezu kombheda wesibhedlela esiyembathiswe ishiti elombala oluhlaza okwesibhakabhaka, esifake isengezamazwi emlonyeni ukuze sikwazi ukukhuluma ukuthi kuhambe njani.

Isigulane esilele phezu kombheda wesibhedlela esigqoke isikipa esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Eceleni kwakhe kulodokotela ogqoke okumnyama omelaphayo kumbe omhlolayo.

Isigulane esilele phezu kombheda wesibhedlela esigqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka eceleni kwaso okumele udokotela olebhatshi elimhlophe okhanya emhlola ngemva kwakhe kulezigubhu zamanamunede lamanzi okunatha

Udokotela ogqoke iyunifomu elombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ogaxe isithesitisikopu entanyeni, okhuluma lowesifazana ongezwa kahle olimeleyo, ohlezi phezukwe wilitsheya emnyama.

Abezempilakahle abagqoke izikhipha ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka abakhankasa ngokwelapha izigulane lomphakathi bezihlola amehlo ukuba bebone ukuthi aziphandlwanga kumbe azila mkhuhlane obahlaseleyo.

Umtshina osetshenziswa ezibhedlela ukuhlola izigulane umzimba yabo, ukuze kubonakale imkhuhlane engabe ibahlasela njalo ukuze kuphume isisombuluko sokuthi iyelatshwa njani leyomkhuhlane.

Odokothela abagqoke ama uniform alombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ababonakala bese theatre ,lapho abahlinza khona isigulane ukuze bekhiphe okungalunganga emzimbeni wakhe. Ukuze athole ukuphila.

Owesifazana ogqoke isikipa esilombala onsundu, ohlezi phezu kwesofa elimnyama elilamapillow amhlophe obonakala engaphilanga kahle enyameni, okhanya ebulawa ngumkhuhlane weqolo.

Abezempilakahle abagqoke izikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka abahlezi phambi kwetafula emhlophe elezigubhu zamanzi. Abahlola izigulane umfutho wegazi kanye letshukela.

Isigulane esilele phezu kombheda wesibhedlela okhanya etshile esandleni lasebusweni abamfaka emtshineni wokuphefumula ngudokotela ogqoke amagilovisi amhlophe kanye le uniform eluhlaza.

Udokotela ogaxe itestoscope ome lomongikazi abagqoke amayunifomu alombala oluhlaza okwesibhakabhaka abakhuluma lesigulane esilele phezu kombheda wesibhedlela esikhanya sibobotheka.

Isigulane esilele phezu kombheda wesibhedlela esihlolwa umfutho wegazi ngomtshina omkhulu eceleni okulodokotela ogqoke ibhatshi elimhlophe ogaxe istethoscope.

I chemical esembhodleleni ensundu elesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka esetshenziswa ngabodokotela ekuhloleni imikhuhlane etshiyeneyo engabe ihlasela izigulane.

Indlu esetshenziswa ngabezempilakahle ezibhedlela ukuhlola igazi lezigulane ukuze kutholakale imikhuhlane engabe ihlasela izigulane. Okulamakhabothi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka lomhlophe kanye lamatafula amnyana alempompi phezulu lama 'Sink'.

Amambodlela esetshenziswa ngabezempilakahle ezibhedlela ukufakela igazi lezigulane elifuna ukuyahlolwa ukuze kubonakale ukuthi kungaba yiwuphi umhlobo womkhuhlane ohlasele isigulane njalo kubonakale isicombululo sawo.

Imbodlela esetshenziswa ngabezempilakahle ukufaka igazi lezigulane, ukuze likwanise ukuyahlolwa, ukuze kutholakale ukuthi kungaba yiwuphi umkhuhlane oyabe uhlasele isigulane nxa bekhangela lelo gazi.

Imayikrosikophu isetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo njalo lokukhulisa izinto ezincane ezingabonakali ngamehlo abantu ukuze zibe zikhulu zibonakale.

Indlu esetshenziswa ngabezempilakahle elemininingwane lemitshina etshiyeneyo esetshenziswa ukuhlola igazi lezigulane ukuze kutholakale imihlobo yemkhuhlane njalo lezicombululo zokwelapha leyo mikhuhlane.

Iwofisi esetshenziswa ezibhedlela ukuhlola imikhuhlane eminengi engabe ihlasela izigulane besebenzisa igazi abayabe belithethe kuzigulane ukuze bekwanise ukuphuma lesicombuluko sokwelapha leyo mkhuhlane .

Iwofisi kadokotela elesitulo esimnyama kanye leLaptop phezulu letafula elombala onsundu eceleni okulomtshina osetshenziswa ukuhlola izigulane.

Imitshina emikhulu emihlophe esetshenziswa ezibhedlela. Ukuhlola izigulane ukuze kubonakale ukube kungabe isihlaselwe ngumhlobo wuphi womkhuhlane. Njalo kutholakale isicombuluko.

Iwofisi kadokotela elesitulo esimnyama lomabonakude kanye lemitshina esetshenziswa ukuhlola izigulane amehlo lama microscope asetshenziswa ukubona izinto ezincane kakhulu.

Imbodlela encane esetshenziswa ngabezempilakahle ukufaka igazi lezigulane ukuze likwanise ukuyahlola kutholakale ukuthi yiwuphi umkhuhlane oyabe uhlasele isigulane.

Omama abagqoke okutshiyeneyo ababophe amazambiya, abathwele abantwana abalande ukuzolaphisa abantwana njalo ukuzobahlabisa imijovo ukuze behlale bevikelekile kumikhuhlane eminengi etshiyeneyo engabe ihlasela abantwana.

Abezempilakahle abagqoke amayunifomu alombala oluhlaza okwesibhakabhaka lezibuko zamehlo kanye lamamaski lamaglovosi ababonakala behlola umphakathi imikhuhlane ukuze babone ukuthi abalamkhuhlane ebahlaseleyo.

Abesifazana ababophe amaqhiye lamazambiya ababonakala behlezi emabhentshini esendaweni okungani kusesibhedlela lapho abalindele khona ukuhlolwa lokulatshwa imikhuhlane etshiyeneyo.

Umuntu wesifazana okhulelweyo obambe isisu, ogqoke isikipa esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka esibhalwe ngamabala amhlophe obonakala esibhedlela lapho abuye ukuzohlolwa khona, njalo abonakale ukuthi umntanakhe engabe ehlezi ephile kahle esiswini.

Udokotela ohlola umntwana omncane osanda kuzalwa ukutshisa komzimba ukuze abonakale ukuthi akula mikhuhlane emhlaseleyo njalo ukuze ahlale ephilile ephephile kumikhuhlane etshiyeneyo. Eceleni okulomama ogqoke isikipa.

Udokotela ogqoke ibhatshi elimhlophe, okhanya ebambe amaphepha ezandleni. Okhuluma lomama ohlezi phezu kombheda wesibhedlela, eceleni kwakhe, okulomntwana, okhanye kunguye ongaphathekanga kahle enyameni.

Umongikazi ogqoke iuniform elombala onsundu olomzila oluhlaza okotshani uhlaba umjovo umtwana obanjwe ezandlen ngumama ogqoke isigqoko esilama chatha chatha aluhlaza okwesibhalabhaka

Abezempilakahle abagqoke amabhatshi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka, omunye othwele ingwalo, abayelapha umntwana othwelwe esandleni ngokumthontisela umuthi emlonyeni wakhe.

Imininingwane esetshenziswa ngabodokotela ekwelapheni umuntu ngokumhlinza etheater ukuze akhiphe izinto ezingalunganga emzimbeni wakhe njalo ukuze athole ukuphila aqine emzimbeni.

Umniningwane osetshenjiswa ezibhedlela ngabodokotela ukuze behlole umzimba wezigulane njalo ukuze kutholakale ukuba izigulane zingabe zihlutshwa ngumkhuhlane yiphi ukuze kutholakale futhi isicombululo sawo.

Umbheda wezigulane olungiswe ngendlela yokuthi ufakwe eminye imilingwane encedisa izigulane ezingabe zilimele ukuze zikwanise ukube ziziyelula izandla lenyawo embhedeni.

Umniningwane osetshenziswa ngabezempilakahle, odokotela. Obizwa kuthiwa yitestoscope. Lesi esisetshenziswa ukulalela ukutshaya kwenhliziyo yesigulane. Ukuze bebonakale ukuthi singabe sibulawa yikuyini, njalo sitholakale, isombululo.

Imininingwane etshiyeneyo esetshenziswa ezibhedlela ngabodokotela ukuwelapha izigulane ngokuhlinza njalo ngokuthunga, ukuze bekwazi ukukhipha okuyabe kungalunganga emzimbeni wesigulane, ukuze siphile.

Izibuko zamehlo ezisetshenziswa ngabezempilakahle nxa besiyahlinza umuntu ukuze bengaphandlwa kumbe bengachithekelwa ligazi lezigulane emehlweni abo ukuze behlale bevikelekile nsukuzonke.

Imininingwane esetshenziswa ngabe zempilakahle ezibhedlela, ukuhlola izigulane ukutshisa komzimba kumbe ukutshaya kwenhliziyo. Ukuze bakwanise ukubona isicombululo somkhuhlane ongabe uphetheke yisigulane. Njalo ukuze siyelapheke.

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela ngabodokotela. Ukuhlola igazi lleziigulane. Ukuze kutholakale ukuba singabe sibulawa ngumhlobo wuphi womkhuhlane, njalo kutholakale isicombululo, sokwelapha leyomkhuhlane,

Umniningwana osebenziswa ngabezempilakahle ezibhedlela ukuncedisa izigulane eziyabe zingakwanisi ukuhamba ukuze zibambelele zizame ukuhamba ngensimbi zisebenzisa lowo mniningwana.

Umninigwano osetshenziswa ngabezempilakahle ezibhedlela ukuhlola ukuthisa komzimba wezigulani ukuze babone ukuthi ungabe usezingeni elingakanani njalo ukuze bathole isicombululo sokwehlisa ukutshisa.

Imitshina esentshenziswa ukuhlola izigulani ukuze kubonakale ukuba zingaba zibulawa ngumkhuhlane wuphi njalo ukuze kutholakale isinsombulelo salowo mkhuhlane ukuze kulatshwe isigulani.

Imininingwane esetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela ukwelapha izigulane njalo lokuhlola izigulane efana lamambodlela okufakela igazi nxa izigulane zisiyahlolwa ukuba kutholakale imikhuhlane engabe ihlasele izigulane kanye lemijovo esetshenziswa ukudonsa igazi emzimbeni wezigulane.

Imniningwane esetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela ukwelapha umuntu ngokumhlinza nxa besiya mhlinza etheater bemthunga njalo ukuze athole ukuphila njalo aqine emzimbeni.

Umtshina osetshenziswa ezibhedlela ukwelapha izigulane ngokunikeza izigulane umuthi kumbe igazi besebenzisa amapipe ahlonywe kulowomtshina ukuze izigulane zithole ukuphila.

Imininingwana esetshenziswa ngabezempilakhahle ezibhedlela ukuze bahlole isigulane ukuze kutholakale ukuthi isigulane singabe siphethwe ngumhlobo wuphi womkhuhlane njalo kutholakale isicombululo sawo.

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela ukufakele abantwana abasanda kuzalwa abayabe belemikhuhlane etshiyeneyo. Ukuze bekwanise ukuyelatshwa njalo benikezwe imithi efaneleyo.

Amambodlela asetshenziswa ngabezempilakahle ezibhedlela ukufakela igazi lezigulane nxa lisiyahlolwa ukuze kubonakale umkhuhlane ongabe uhlasela leso sigulane njalo kutholakale isicombululo lokuthi kungaba yiwuphi umuthi ofanele ukunikezwa leso sigulane.

Imininingwane esetshenziswa ngabezempilakahle ezibhedlela nxa behlola izigulane imikhuhlane etshiyeneyo, eceleni okulomakhalekhukhwini omnyama ohleziyo phansi, phambi kwaleyo mniningwane.

Imininingwane esetshenziswa ngabodokotela esibhedlela ekwelapheni umuntu ngokumhlinza etheatre ezifanana lezigelo eziyisiliva nxa belapha bethunga umuntu bemhlinza.

Imininingwana esetshenziswa ezibhedlela ngabodokotela ukwelapha izigulane, ngokuzihlinza njalo lokuthunga nxa besetheatre ukuze isigulane sikhitshwe okuyabe kungalunganga emzimbeni waso.

Umniningwano osetshenziswa ngabezempilakahle ezibhedlela, ukuncedisa isigulane esiyabe silomkhuhlane wokuphefumula nzima ukuze sithole umoya esiwudingayo . Ukuze siphefumule ngcono.

Imininingwane esetshenziswa ezibhedlela ngabezempilakahle elembala eluhlaza okwesibhakabhaka kanye lebomvu esetshenziswa ukupeyida izigulane ukuze kuphume ingcekeza eyabe isesiswini.

Amanalithi asetshenziswa ekujoveni izigulane nxa bezinikeza umuthi kumbe bezidonsa igazi iliyabe limele liyohlolwa ukuze kutholakale umhlobo womkhuhlane oyabe uzihlasele.

Umjovo osetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela ukwelapha ngokuhlaba ukwenzela ukuthi umuthi ungene ngokuphangisa emzimbeni wezigulane eziyabe zilethwe esibhedlela zigula.

Iphayiphi yokufaka emakhaleni kuzigulane ezilomkhuhlane wokuphefumula nzima ukuze zenelise ukuthola umoya odingakalayo emzimbeni, njalo zenelise ukuphefumula gcono.

Isandla sikadokotela esigqoke amakilovusi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka esibambe umniningwano osetshenziswa ukuhlola umkhuhlane womoya obizwa kuthiwa yicovid 19

Umtshina osetshenziswa ezibhedlela ukuhambisa igazi emzimbeni womuntu elama phayiphi amanengi atshiyeneyo ahlonyelwa emzimbeni womuntu ukuze akwanise ukuphiwa igazi aphile.

Umniningwwne osetshenziswa ngabezempilakahle kuzigulane ezilomkhuhlane wokuphefumula nzima ukuze bakwaniseukuthola umoya wokuphefumula kahle.

Amambodlela lamabhokisi awemithi ebonakala kuyimithi yokwelapha umkhuhlane wokukhwehlela, esemabhokisini alembala etshiyeneyo, amanye abomvana lamanye alombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Imbodlela elombala onsundu lesivalo esimhlophe kanye enanyathiselwelwe iphepha eliluhlaza okwesibhakabhaka, lelo elibhalwe amabala amnyama ebonakala ingeyokwelapha umkhuhlane ofana lokukhwehlela.

Amabhokisi lamagabha awemithi kanye lamaphilisi atshiyeneyo asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi efana lokupholisa izilonda, isisu esibuhlungu, amehlo avuvukileyo kumbe ukutshaywa likhanda.

Ikhemisi ilamashelufu amhlophe. Alamabhokisi, lamambodlela, lamagabha emithi etshiyeneyo. Esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane efana lokutshaywa likhanda, isisu esibuhlungu, njalo okubonakala isandla sikasomakhemisi esibambe amaphilisi alembala etshiyeneyo, alithanga, abomvana, lamhlophe.

Ibhokisi elimhlophe elilombala oluhlaza kanye lobomvana elibonakala lingelomuthi wokwelapha imikhuhlane efana lokukhwehlela, isisu esibuhlungu, ukutshaywa likhanda kumbe ukuvuvuka konyawo.

Amagabha amabili amhlophe kanye lamabhokisi awomuthi obonakala ungowokukhipha inyembezi emehlweni. Ukuze umuntu abonakale engathi uyakhala yena engakhali alombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama phambikwalo okuleplastic eliyi siliva elilamaphisi abomvu, abonakala sengathi ngamaphilisi okusetshenziswa ukwelapha umkhuhlane wesisu.

Imbodlela emnyama eyomuthi eseceleni kwebhokisi elimhlophe elilomzila olithanga kanye lokuyinkomitsho ebonakala kungumuthi wokwelapha imikhuhlane yokukhwehlela ebantwini asebekhulile.

Ibhokisi elimhlophe elilembala ebomvana elibhalwe ngamabala amnyama elibonakala lingelomuthi wokwelapha amehlo abuhlungu kumbe nxa elumaluma ukuze ahlale ebona kuhle.

Isigulane esigqoke isikipa esiluhlaza lebhulugwe elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka uphethe unjovo obonakala ezihlaba ezelapha umkhuhlane obonakala ungabe ngowe tshukela.

amabhokisi amabili elikhulu lelincane amhlophe alemzila eluhlaza okwesibhakabhaka phambi kwalo okule plastic eliyi siliva elilamaphilisi abonakala esengathi ngamaphilisi okutshaywa likhanda

Igabha elimhlophe elilesivalo esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka esibonakala singesomuthi wamehlo eceleni kwaso okulebhokisi njalo elimhlophe elilomfanekiso welihlo.

Ibhokisi elimhlophe elilombala oluhlaza elimbalwe ngamabala amnyama eceleni kwalo kuleplastic eliyisiliva elitshengisa amaphilisi alombala oluhlaza okwe sibhakabhaka ukwelapha imikhuhlane enjengokukhwehlela

Ikhemisi elamashelufu alamabhokisi awemithi etshiye tshiyeneyo yokwelapha imikhuhlane eminengi efana lokutshaywa likhanda, isisu esibuhlungu, ukukhwehlela. Okubonakala khona isandla sikasoma khemisi esibambe amaphilizi atshiyeneyo alembala elithanga, ebomvana kanye lemhlophe.

Imbodlela encane elesivalo esimhlophe, eme eceleni kwebhokisi elimhlophe elilomzila olombala oluhlaza okwesibhakabhaka, okubonakala kungumuthi wokwelapha amehlo nxa ebuhlungu njalo evuvukile.

Amambodlela amane awomuthi wokwelapha umkhuhlane wokukhwehlela kumbe ukwelapha abantu abaphefumula nzima alombala onsundu alesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka kanye lombala olithanga.

Isandla esigqoke igilovusi eliluhlaza okwesibhakabhaka esibambe imbodlela ensundu ekhanya ilamaphilisi phakathi ebhalwe amabala amnyama kanye labomvu.

Umuthi osembodleleni kanye lebhokisini elilombala olithanga kanye loluhlaza okwesibhakabhaka obhalwe ngamabala amhlophe osetshenziswa ukwelapha isisu esibuhlungu.

Umntwana omncane ogqoke okulithanga kanye lebhulugwe elimnyama. Otshova ibhayisikili ,ofake njalo okuvikela ikhanda ukuze engalimali nxa engawa ,etshova ibhayisikili lakhe emugwaqweni.

Umntwana omncane ogqoke i unifomu yesibhedlela eyezigulane elombala oluhlaza okwesibhakabhaka ohlezi phezu kombheda wezigulane onikezwa ukudla ngudokotela oseceleni ukuze akwanise ukuphila njalo aqine emzimbeni.

Umongikazi wabantwana abancane ,owelapha umntwana obanjwe esandleni ngokumhlaba umjovo esandleni ukuze aphile kumbe avikeleke kumikhuhlane eminengi engabe ihlasela abantwana.

Umama ohlezi phezu kombheda wesibhedlela obambe umntwana omncane ngephilo elimhlophe. Njalo umntwana ogqoke okulemizilamzila eluhlaza okotshani kanye lokumhlophe .

Umntwana omncane ongezwa kahle ogulayo, obonakala esesibhedlela sabantwana, njalo omunye wabo ohlezi phezu kombheda, lomunye ofundela ukutshova ibhayisikili elimnyama.

Abantwana abancane abangamawele abakhanya bengaphathekanga kahle enyameni abahlezi embhedeni wesibhedlela, abadlalisa amabhaluma adwetshiweyo, alombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Omunye wabo obonakala elimele isandla.

Abantwana abangamawele abagulayo abahlezi embhedeni wesibhedlela abafakwe amapipe emakhaleni ukuze bancediswe ukuphefumula. Omunye wabo njalo ubonakala elimele isandla abadlalisa amabhaluni.

Abantwana besikolo abagqoke amauniform awezemdlalo .Alembala etshiyeneyo. Amanye abomvu , amhlophe kanyela luhlaza okwesibhakabhaka .Bame emzileni phambi kwabo kulamabhola okudlalisa .

Isibhedlela sabantwana abancane esilombheda omnyama njalo lemitshina yokuhlola abantwana ecwebise kakuhle ngemidwebo elembala etshiyeneyo ebomvu elithanga kanye leluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantwana abancane abe"ECD" abahlezi phezu kwecansi abatshaya ingungu ngesigodo, omunye obambe isigubhu omunye oqakezayo kanye lobobothekayo.

Imininingwana wewilitsheya osetshenziswa yizigulane ezingelanyawo ukuhamba kumbe ezibhedlela ukuphusha izigulane eziyabe zigula kakhulu zingenelisi ukuma kumbe ukuhamba ngenyawo zazo.

Udokotela ogqoke ibhatshi elimhlophe ovule umtshina wokuqandisa izinto lapho okulemithi etshiyeneyo efake phakathi ukuze ihlale iqandelela njalo ikwanise ukusebenza kuhle emzimbeni yabantu.

Umtshina omhlophe omkhulu olombala oluhlaza okwesibhakabhaka osetshenziswa ngabodokotela ukuze behlole izigulane umzimba ukuze bebone imkhuhlane engabe ibahlasele, njalo ukuze bephume lesisombuluko sokuyelapha leyo mkhuhlane.

Owezempilakhle ogqoke okumhlophe kanye lamagilovusi, obonakala eyelapha ubaba ogqoke isikipa esilombala onsundu ngokumhlaba umjovo engalweni yakhe ukuze athole ukuphila kumbe ukwelapheka.

Odokotela ababili abagqoke amayunifomu alombala oluhlaza okwesibhakabhaka abame endlini yokuhlinzela umuntu. Phambili kwabo okuletafula efakwe ilembu eliluhlaza okotshani elilemininingwane yokusebenzisa ekulapheni umuntu ngokumhlinza.

Udokothela ohlola isigulane amehlo ngomtshina ,ukuze kubonakale ukuthi engabe ephandliwe kumbe uhlaselwe ngomunye umkhuhlane wamehlo. Njalo ukuze kutholakale isisombululo sokulapha lawo mehlo.

Umuntu ohlolwa amehlo ngomtshina ukuze kubonakale ukuthi engabe ephandliwe yini kumbe kukhona umkhuhlane osuhlasele amehlo akhe. Njalo ukuze kutholakale isichombululo sokwelapha lowumkhuhlane lokuthi bebekwazi ukuthi bengamnikeza umhlobo wuphi womuthi

Odokotela abagqoke amaYunifomu alompala oluhlaza kanye loluhlaza okwesibhakabhaka abasetheater lapha abalapha khona umuntu ngokumhlinza ukuze bakhiphe okungalunganga emzimbeni wakhe okulemitshina eminengi eyokusebenzisa.

UMongikazi ogqoke iYunifomu emhlophe lama gilovizi ohlaba ubaba ohlezi phansi ogqoke isikipa esilombala olithanga umjovo esandleni ukuze ahlale evikelekile kumikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo njalo ukuze ayelatshwe umkhuhlane ongabe umhlasele.

Isigulani esigqoke isikipa esimhlophe esikhanya sixhunyelwe emtshineni elamapipe amanengi ahambisa igazi emzimbeni wakhe ukuze aphile njalo aqine lokuthi avikeleke emkhuhlaneni etshiyeneyo

Udokotela wesifazana ogqoke ibhatshi elimhlophe ugaxe i stethoscope entanyeni njalo ubambe umakhala ekhukhwini olomfanekiso wenhliziyo yomuntu.

Isigulane esilele phezu kombheda wesibhedlela esilimele unyawo esilesimbi eselatshwa ngabezempilakahle abagqoke amayunifomu alombala oluhlaza okotshani kanye lamamask aluhlaza okwesibhakabhaka.

Owezempilakahle ogqoke ibhatshi elimhlophe ukhanya eyelapha umama ohlezi phansi obophe iqhiye elithanga oleskipa esiluhlaza okwesibhakabhaka ngokumhlaba phambi kwabo kuletafula elamabhokisi

Owezempilakahle ogqoke okumhlophe wabopha iqhiye. Ochasisela isigulane ngamaphilisi owabambe ezandleni ukuthi asebenza njani ukuze isigulane sibe lolwazi olunengi ngamaphilisi.

Owesifazana obukeka sengathi ngusomakhemisi. Ogqoke ibhatshi emhlophe. Ngemva kwakhe okuleshelufu elamagabha awemithi etshiyetshiyeneyo. Esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Ikhemisi eleshelufu emhlophe elomzila oluhlaza okotshani. Elamabhokisi kanye lamambodlela lezigubhu zemithi etshiyeneyo esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane enjengokukhwehlela, ukutshaywa likhanda kumbe isisu esibuhlungu.

Ikhemisi eleshelufu elimhlophe elomzila oluhlaza elamabhokisi awemithi etshiyeneyo alembala angafananiyo amanye alithanga labomvu, esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi, efana lokukhwehlela, ukutshaywa likhanda, isisu esibuhlungu

Ikhemisi elamashelufu amhlophe agcwele ngamabhokisi awemithi etshiyeneyo esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi efana lokutshaywa likhanda, ukukhwehlela kumbe isisu esibuhlungu njalo ebonakala ilamagabha ochago lwabantwana abasanda kuzalwa lamafutha okugcoba.

Ikhemisi evuliweyo ebonakala ilamashelufu alemithi etshiyeneyo yokwelapha imikhuhlane efana lokutshaywa likhanda kumbe isisu esibuhlungi, njalo ebonakala ilabantu ababili abazothenga leyo muthi.

I khemisi elamashelufu amhlophe alomzila oluhlaza okwesibhakabhaka, elamabhokisi awemithi etshiyeneyo esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane efana lokutshaywa likhanda, isisu esibuhlungu kumbe amazinyo.

I khemisi elamashelufu amhlophe alamabhokisi awemithi isetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi, efana lokukhwehlela, isisu esibuhlungu ukuvuvuka kwenyawo njalo ebonakala futhi ilamabhanti okubopha isisu.

Ikhemisi evuliweyo iminyango ebonakala ilama shelufu alamagabha alamabhokisi awemithi etshiyeneyo yokwelapha imikhuhlane eminengi efana lokukhwehlela, isisu esibuhlungu kumbe ukuvuvuka kwenyawo.

Ikhemisi emhlophe elomzila oluhlaza okotshani, elamabhokisi amathathu awemithi etshiyeneyo, esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane, efana lokutshaywa likhanda, isisu esibuhlungu kumbe ukukhwehlela.

Ikhemisi elamashelufu amanengi, alamabhokisi kanye lamagabha emithi ebonakala njalo ilamagabha awochago lwabantwana lokunatha abasanda kuzalwa, abangatholi uchago olwaneleyo kubo mama babo.

Ikhemisi ececiswe kakuhle ngezihlahla eziluhlaza phakathi. Ethengisa imithi etshiyeneyo yekwelapha imikhuhlane etshiyeneyo efana lokukhwehlela lokutshaywa likhanda kumbe ukupholisa izilonda.

Ikhemisi eleshelufu emhlophe elamabhokisi awemithi alembala etshiyeneyo amanye aluhlaza okwesibhakabhaka, alithanga kanye labomvu asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Ikhemisi lapho okutholakala khona imithi eminengi etshiyetshiyeneyo esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo efana lokutshaywa likhanda, ukukhwehlela, ukuvuvuka inyawo ,amehlo abuhlungu kumbe isisu.

Ikhemisi elamabhokisi awemithi etshiyeneyo esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminingi efana lowamazinyo ukuhlela ukushaywa likhanda isisu esibuhlungu kumbe inyawo ezivuvukileyo.

Ikhemisi elamashelufu amhlophe alomzila oluhlaza okotshani elamabhokisi awemithi etshiyeneyo esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo efana lokukhwehlela, ukuvuvuka amehlo.

Ikhemisi emhlophe elomzila oluhlaza elamabhokisi atshiyetshiyeneyo awemithi esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo engaba yisifuba esibuhlungu kumbe etshaywa likhanda.

Ikhemisi elamashelufu alamabhokisi awemithi alembala etshiyeneyo aluhlaza okwesibhakabhaka lamhlophe asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo enjengokukhwehlela.

Ikhemisi elamabhokisi awemithi yokwelapha imikhuhlane etshiye tshiyeneyo alembala engafananiyo amanye amhlophe, aluhlaza okotshani, abomvu, alithanga kanye laluhlaza okwesibhakabhaka.

Imithi yesilunggu esetshenziswa ukwelapha isisu esibuhlungu ihlezi phakathi kweshelufu esembodleleni kanye lamabhokisini alombala otshiyeneyo amanye abomvu.

Ikhemisi elamashelufu alamabhokisi awemithi yesilungu esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Engaba yikutshaywa likhanda. Kumbe ukuvikela igcikwane. Asemabhokisini alombala engafananiyo .Amanye amnyama laluhlaza okutshani kanye lalithanga.

Ikhemisi elamashelufu amanengi alamabhokisi awemithi ehlukeneyo yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo asemabhokisini alembala engafananiyo. Amanye abomvu, amhlophe kanye lalithanga.

Ikhemisi elamashelufu agcwele lamambodlela kanye lamabhokisi awe mithi yesilungu etshiyetshiyeneyo esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi engafananiyo enjengokukhwehlela.

Ikhemisi eleshelufu emhlophe olomzila oluhlaza okotshani, elamabhokisi awemithi etshiyeneyo esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyetshiyeneyo engaba yikutshaywa likhanda kumbe izilonda.

Ikhemisi elamashelufu alamabhokisi awemithi, kanye lelambazi labantwana abancane abasanda kuzalwa, kanye lokokusebenzisa endlini encane eyabantwana abasanda kuzalwa.

Usomakhemisi ogqoke ibhatshi elimhlophe okhanya ekhuluma lesigulane esizothenga amaphilisi esigqoke isheti elingumhlwazi ufuna amaphilisi okwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Umuntu ogqoke ibhulugwe elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka kanye lamaphaca alithanga, ongena emnyango wekhemisi ethengisa imithi yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Abezempilakahle abagqoke amabhatshi amhlophe abahlezi ngaphansi kwe thende ababonakala bekhankasa ngokwelapha njalo lokukhulumisana lomphakathi mayelana lemkhuhlane etshiyeneyo.

Owezempilakahle ogqoke isikipa esimhlophe obambe ugwalo lwesingizamazwi obonakala ekhangasa kumphakathi mayelana ngemikhuhlane eminengi etshiyetshiyeneyo ethe yahlasela umphakathi njalo lokubatshela imisombululo sokwelatshwa kwaleyo mkhuhlane

Abezempilakahle abagqoke izikipa ezilombala olithanga abanye abagqoke amabhatshi lomunye ogqoke ezamabutho ababonakala bekhankasa mayelana ngemikhuhlane etshiyeneyo ehlasela umphakathi.

Abezempilakahle abagqoke amabhatshi amhlophe, abakhanya bekhankasa mayelana ngokwezempilakahle, njalo behlola izakhamizi lomphakathi isisindo somzimba ukuze kubonakale ukuthi abalamikhuhlane engabe ibahlasele yini.

Abezempilakahle abagqoke izikipa ezilithanga ababambe ibhakana elisetshenziswa ukukhankasa mayelana ngokuphila kahle lokuhlanzeka njalo lokufundisa umphakathi ngemikhuhlane etshiyeneyo.

Abezempilakahle abagqoke amabhatshi amhlophe. Abahlezi ngaphansi kwethende elimhlophe. Abakhanya bekhankasa ngokweze mpilakahle kumphakathi. Njalo bebahlola umfutho wegazi ukuze babonakale ukuthi akula mkhuhlane ongabe ubahlasele.

Abezempilakahle abahlezi ngaphansi kwethende elimhlophe elilemzila oluhlaza okwesibhakabhaka kanye lolithanga. Ababonakala bekhankasa mayelana ngemikhuhlane etshiyeneyo kumphakathi.

Abezempilakahle abahlezi ngaphansi kwamathende amabili amhlophe, abakhankasa mayelana ngokuhlanzeka kumbe okwezempilakahle komphakathi oyembathe izambulena ezilombala etshiyetshiyeneyo.

Abezempilakahle abahlezi eholweni okulamathafula ayembathiswe ngamalembu amhlophe alezigubhu zokunathela. Abaqeqetshisana mayelana ngemikhuhlane esihluphile emphakathini Kanye lokuthola isisombululo sokuqeda leyo mikhuhlane.

Abezempilakahle abagqoke amabhatshi amhlophe abakhanya bekhankasa ngokuhlola izigulane kanjalo lomphakathi umfutho wegazi, ukuze bebonakale ukuthi akula mikhuhlane ebahlaselayo yini.

Abezempilakahle abagqoke izikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka abakhankasa mayelana ngokwezempilakahle kumphakathi njalo bebanikeza ukudla okwakha umzimba ukuze behlale beqinile njalo bevikelekile kumikhuhlane etshiyeneyo.

Abezempilakahle abagqoke amabhatshi amhlophe abakhanya befundisa abantu abezemidlalo mayelana ngemikhuhlane eminengi etshiyeneyo engabe ihlasela bona abadlalayo ikakhulu.

Abezempilakahle abakhanya bekhankasa mayelana ngokuhlazeka kumbe lokuvikeleka kwemikhuhlane etshiyeneyo, njalo ababonakala befuna ukuhlola umphakathi umfutho wegazi.

Abezempilakahle abagqoke amabhatshi amhlophe abafake itafula elinsundu phandle elilama phepha ababonakala bekhankasa ngokuhlola umphakathi umfutho wegazi ukuze bebonakale ukuba abala imikhuhlane ebahlaselayo.

Abezempilakahle abagqoke amabhatshi amhlophe abale tafula phandle bakhanya bekhankasa ngokwelapha njalo lokuhlola umphakathi isisindo somzimba ukuze bebonakale ukuba akula mikhuhlane engabe ibahlasele.

Abezemphikahle abagqoke amabhatshi amhlophe, abakhanya belungiselela ukukhankasa emphakathini mayelana ngemikhuhlane eminengi etshiyeneyo. Kanye ngokuhlola abantu imikhuhlane ukuba bengabe belemikhuhlane ebahlaselayo.

Owezempilakahle ogqoke i shirt elimhlophe kanye lebhulugwe elimnyama ume phambi komphakathi ohlezi phansi ekhankasa ngokwe zempilakahle mayelana ngokuhlanzeka kanye lokuhlala abantu bephephile kumikhuhlane etshiyeneyo.

Abantu abezempilakahle abagqoke izikipa ezimhlophe ababambe ibhana elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka abhalwe umnyaka ka2023 okhankasa ngokwezempilakahle. Eceleni kwabo okulamabhakani amisiweyo.

Abezempilakahle abanye abagqoke amabhatshi amhlophe abakhanya behlezi phansi bebeqeqetshisana ngokudingisisa ulwazi lwezempilakahle kanye lokukhankasa mayelana lokuhlanzeka kanye lemkhuhlane etshiyeneyo.

Abezempilakahle abagqoke okumhlophe ababambe ibanner elilombala obomvu abakhankasa mayelana ngomkhuhlane wengculaza, ababambane lomphakathi bebafundisa ngengculaza.

Owezempilakahle obambe isiyengeza mazwi ome phambi kwabafundi abagqoke amayunifomu alembala etshiyeneyo omhlophe, olithanga kanye lonsundu okhankasa ngokwezempilakahle.

Abezempilakahle abahlezi eWolweni okulezitulo abakhanya bekhankasa mayelana ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo engabe ihlasela umphakathi kumbe ilizwe lonke jikelele bebonisana ukuthi ingayelatshwa njani.

Abazempilakahle abagqoke amabhatshi amhlophe abankangasa ngokwelaphela phandle. Omunye wabo ihlola umfutho wegazi omuntu ogqoke iskhipha esiluhlaza okwetshani ofake isandla phezu kwethafula.

Abezempilakahle abakhankasayo abelaphela ekilasini elebhodi elimnyama. Omunye wabo ungudokotela egqoke ibhatshi elimhlophe. Uhlola umama osekhulile umfutho wegazi.

Abezempilakahle abagqoke amayunifomu alombala oluhlaza okwesibhakabhaka lamagilovusi, abonakala behlaba umama ophethe umntwana umjovo esandleni ukuze ahlale ephilile njalo evikelekile kumikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

UDokotela ugqoke okumhlophe kanye lokubomvu obambe umjovo ohlaba umama othwele umntwana esandleni ukuze aphile kuhle njalo ahlale evikelekile kumikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Imininingwane esetshenziswa ezibhedlela ekuhloleni ukukhulelwa komuntu wesifazana ukuze abonakale ukuthi engabe ekhulelwe yini njalo ukuze bemsize ukuze akwanise ukuthola imithi eyabifanele ukukhulisa umntwana osesiswini.

Imininingwane esetshenziswa ngabezempilakahle ekuhloleni abesifazana ukuze bebonakale ukuba abakhulelwanga njalo nxa bekhulelwe ukuze bekwanise ukuncediswa ukuvikela abantwana abasesiswini.

Ijaha lentombazana ehlezi phezukombheda abangagqokanga ababonakala besenza okocansi, omunye wabo obambe ikhondomu yokuvikela ukuzithwala kumbe ukungabambeli ingculaza.

Umniningwana osetshenziswa ngabezempilakahle, ukuhlola abesifazana ukuthi babone ukuthi bakhulelwe yini., njalo ukuze bakwanise ukubancedisa. Ukubanikeza imithi. Kanye lokuvikela, umntwana oyabe esesiswini.

Odokotela ababili abagqoke amabhatshi amhlophe lamagilovosi abafake amamaski aluhlaza okwesibhakabhaka abayelapha umntwana omncane osanda kuzalwa ophakathi kwetreyi yeglasi.

Abezempilakahle abaliqembu elihlezi phansi abanye abagqoke izikipa ezilombala olithanga abakhanya bekhuluma ngezocansi ababambe igwalo omunye uvule igwalo phezu konyawo

Ijaha lezemidlalo elingagqokanga isikipa phezulu eligqoke ibhulugwe elifitshane elikhanya liziyelapha ngokuzelula imzimba kanye lenyawo ukuze ahlale eqinile njalo evikelekile kumikhuhlane etshiyeneyo.

Amajombo amnyama asetshenziswa ngabantu abezemidlalo nxa begijima ukuze bengahlatshwa ngamatshe kumbe ngameva ukuze behlale bevikelekile enyaweni zabo.

Udokotela ogqoke iyunifomu elombala oluhlaza okwesibhakabhaka ohlezi phansi olamagilovosi amhlophe oncedisa isigulane esingakwanisiyo ukuhamba, esibambelela phezu kwensimbi yokuhamba.

Ijombo elimnyama eligqokwa ngabezemidlalo nxa begijima ukuze bengahlatshwa ngamatshe kumbe ngameva njalo ukuze behlale inyawo zabo ziphephile zingalimali .

Ihofisi kadokotela elezitulo ezimnyama letafula emhlophe njalo elombheda wokulalela nxa isigulane sihlolwa lemithi esemashelufini etshiyetshiyeneyo eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Imininingwane etshiyeneyo isetshenziswa ezibhedlela ekuhloleni lokwelapheni izigulani ukuze zikwanise ukuphila njalo zihlale zivikelekile kumikhuhlane eminengi ezifana lomi jovo istethoskopu kanye lomuthi wokunikeza izigulani

Umniningwana osetshenziswa ngabe zempilakahle ezibhedlela ekuhloleni izigulane ukuze kutholakale ukuba izigulane zingabe zihlaselwe umkhuhlane wuphi njalo ukuze kutholakale isicombululo sokwelapha leyo mkhuhlane.

Ihofisi likadokotela elilesitulo esigaxwe ibhatshi elimhlophe kanye lombheda wokulalela izigulane nxa zihlolwa lamashelufu alamafayila okufakela amarecords ezigulane letafula elilomakhalekhukhwini phezulu.

Imininingwane etshiyeneyo esetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela ukuhlola izigulane ukuze kutholakale imikhuhlane engabe ibahlasele efana lomtshina wokuhlola umfutho wegazi kanye lowokuhlola izinga lika tshukela.

Umuntu ozihlola umfutho wegazi ngomtshina omncane omhlophe olombala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo ombonisa amanombolo atshiyeneyo abhalwe esikrinini esiphezulu.

Iwofisi kadokotela eletafula elekhompiyutha emnyama phezulu kanye lesitulo esigaxe ibhatshi elimhlophe. Ngemva kwesitulo okulombheda wokulalela izigulani nxa zihlolwa. Eceleni okule wheel chair esetshenziswa ukuncedisa izigulani ezingakwanisiyo ukuhamba.

Imininingwana esetshenziswa esibhedlela, enjengetestescope, leso esisebenza ukulalela ukutshaya kwenhliziyo yesigulane. Eceleni kwaso okulomakhalekhukhwini omkhulu. Lapho okugcinwa khona amarecords ezigulane.

Imininingwane esetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela enjenge stethoscope esokuhlola ukutshaya kwenhliziyo. Eceleni kwaso okule laptop leyo esetshenziswa ukucwaninga ulwazi olunengi mayelana lemikhuhlane.

Imininigwana esetshenziswa ngobodokotela ukuhlola imfutho yegazi kanye lokulalela ukutshaya kwenhliziyo yezigulane ukuze bakwanise ukubakwazi ukuba ngumhlobo wuphi womkhuhlene obambe izigulani

Izihlahla ezilamahlamvu aluhlaza ezisetshenziswa njengo muthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo efana lokukhwehlela, ukuvuvuka, amazinyo abuhlungu kumbe isisu esibuhlungu.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisegangeni, esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo efana lengubhane, isisu esibuhlungu, ukutshaywa likhanda.

Isihlahla sembabazane esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo efana lokukhipha ingubhane emuntwini, ukukhwehlela kumbe ukupholisa izilonda.

Isihlahla esilamahlamvu amade aluhlaza. Esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo efana lokutshaywa likhanda, isisu esibuhlungu kumbe ukuyehlisa izinga likatshukela.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo efanana lokutshaywa likhanda, isisu esibuhlungu kumbe ukupholisa izilonda.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza leluba elimhlophe esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo efana lokupholisa izilonda ukukhwehlela kumbe isisu esibuhlungu..

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza alomzila obomvu esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo enjengesisu esibuhlungu kumbe ukwengeza igazi emzimbeni.

Isihlahla esisegangeni okulamatshe esisetshenziswa njengo muthi wesintu, ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengokutshaywa likhanda, isisu esibuhlungu kanye lamehlo.

Isihlahla esiluhlaza esilamahlamvu esisegangeni esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi eyehlukeneyo enjengokubulawa ngamazinyo, ukuvuvuka kanye lokutshaywa likhanda.

Isihlahla esilahlamvu aluhlaza esisegangeni ezisetshenziswa njengo muthi wesintu. Ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo engaba ngamaziyo kumbe amehlo abuhlungu kanye lokukhwehlela.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza lamaluba alithanga kanye lezithelo ezibomvana esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo engaba yikukhwehlela

Isihlahla som avocado esilamahlamvu esesetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane ehlukehlukeneyo engaba yikwehlisa itshukela emzimbeni kumbe malaria kanye lokutshaywa likhanda.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza alombala obonvana sisegani eceleni kotshani esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo enjengoku khwehlela, isifuba esidabukileyo kumbe ukuvuvuka.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esincane esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo enjengamehlo avuvukileyo loku tshaywa likhanda kanye lesifuna esidabukileyo

Umumbu osetshenziswa ngengomuthi yesintu ukwelapha emikhuhlane eminengi etshiyeneyo enjengokugaba inyongo amazinyo abuhlungu kumbe ikukwehlela kanye lokutshaywa likhanda

Ukhula olulamahlamvu aluhlaza lamaluba alithanga asetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengokuvuvuka inyawo amazinyo abuhlungu ukukhwehlela

Imithi yesintu esemagabheni lamambhodleleni atshiyeneyo esetshenziswa zinyanga ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo efana lokukhupha inyongo ukutshaywa likhanda kumbe ingubhani.

Imithi yesintu etshiyeneyo esetshenziswa yizinyanga ukwelapha imikhuhlane eminengi efana lokutshaywa likhanda, ingubhane, ukugabha inyongo kumbe isisu esibuhlungu kanye lokupholisa izilonda.

Imithi yesintu esetshenziswa yizinyanga ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo .Efana lokukhwehlela, ukuvuvuka amazinyo ,ukutshaywa likhanda kumbe ukuvuvuka inyawo.

Ingiga encane emhlophe egonjolozwe yimithi yesintu esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo engaba yingubhane, ukutshaywa likhanda, isisu esibuhlungi kumbe ukukhwehlela.

Imithi yesintu etshiyeneyo esetshenziswa yizinyanga ukwelapha imikhuhlane eminengi efanana lokukhwehlela kumbe ukutshaywa likhanda , isisu esibuhlungu kanye lokukhipha ingubhane.

Isihlahla eside esisegangeni esisentshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo, efana lengubhane, isisu esibuhlungu, ukukhwehlela kumbe ukutshaywa likhanda.

Ingiga encane emnyama egonjolozelwe ngezihlahla ezitshiyeneyo ezisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo efana lokukhwehlela, isisu esibuhlungu kumbe ukupholisa izilonda.

Imithi yesintu etshiyeneyo esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo efana lokukhwehlela ukuvuvuka inyawo, isisu esibuhlungu, ukupholisa izilonda.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisegangeni, esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo enjengokukhwehlela, ukugabha inyongo kumbe isisu esibuhlungu.

Ibhokisi elimhlophe elilembala oluthanga elibhaliweyo ngamabala aluhlaza okotshani elibonakala lingelomuthi wokwelapha umkhuhlane wesifuba kumbe isisu esibuhlungu kumbe ukukhwehlela.

Isihlahla eside esisegangeni okulotshani esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo engaba yikwehlisa izinga likatshukela egazini kumbe ukukhwehlela.

Izihlahla ezilamahlamvu , aluhlaza. Ezisetshenziswa njengomuthi wesintu, ukwelapha imikhuhlane eminengi, etshiyeneyo, efana lokutshaywa likhanda, kumbe isisu esibuhlungu.

Ihanyanisi le lemon elisetshenziswa ukulungisa umuthi wesintu osetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo engaba yokukhwehlela, ukutshaywa likhanda lesifuba esidabukileyo.

Izihlahla ezilamahlamvu aluhlaza ezisemaphephemi amnyama alomquba ezisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo efana lokutshaywa likhanda, ubuhlungu besisu kanye lokukhwehlela.

Imithi yesintu emine ehlukeneyo esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengokupholisa izilonda, ukutshaywa likhanda, isisu esibuhlungu kanye lokukhwehlela.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo engaba yingubhane kumbe ukukhwehlela kanye lokutshaywa likhanda lesisu esibuhlungu .

Amaluba asetshenziswa njengemithi yesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengokuoholisa izilonda lesisu esibuhlungu , ukuphefumula nzima kumbe ukutshaywa likhanda

Igabha elimhlophe likhanya lingelamaphilisi elibhalwe amabala esilungu elibizwa kuthiwa forever daily esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo engaba yisifuba.

Ingiga encane egonjolozelwe ngemithi yesintu enjengebilebile kanye leminye elamahlamvu aluhlaza esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengokukhwehlela.

Imithi yesintu esetshenziswa zinyanga, eminye isemgigweni elindelwe ukugigwa kanye eceleni kwayo leminye esemambodleleni esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo engaba yikutshaywa likhanda kumbe isisu esibuhlungu.

Isihlahla sembabazani esilamahlamvu aluhlaza, esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo, engaba yikukhwehlela, ukutshaywa likhanda kumbe izilonda.

Inhlaba isetshenziswa njengo muthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo, efana lokupholisa izilonda, isisu esibuhlungu, ukutshaywa likhanda, ukukhwehlela kumbe ukuvuvuka amehlo.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza labomvana esisetshenziswa njengo muthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo, engaba yingubhane isisu esibuhlungu, ukutshaywa likhanda.

Isihlahla esiluhlaza ezisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo efana lokutshaywa likhanda, isisu esibuhlungu, ukukhwehlela kumbe ukupholisa izilonda.

Ibilebile elisetshenziswa njengomuthi wesintu, ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo efana lokukhwehlela, isisu esibuhlungu ukutshaywa likhanda kumbe ukuvuvuka kwenyawo.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza lamaluba abomvana esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo engaba yikupholisa izilonda lamanxeba kumbe isisu esibuhlungu.

Amahlamvu aluhlaza asetshenziswa njengomuthi wesintu, ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo, efana lokukhwehlela, ukutshaywa likhanda, izilonda kumbe amanxeba kanye lokuvuvuka kwenyawo.

Umnkanyane osetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo enjengokukhwehlela lokupholisa izilonda lamanxeba kanye lokutshaywa likhanda kumbe ukuvuvuka kwenyawo.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengo muthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo, engaba yikukhwehlela ,ukupholisa izilonda, ukuvuvuka inyawo.

Ibhobola elisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo engaba yisisu esibuhlungu, ukutshaywa likhanda, ukukhwehlela kumbe amehlo abuhlungu kanye lokuvuvuka kwenyawo.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza lamaluba amhlophe esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo enjengokupholisa izilonda kumbe ukukhwehlela kanye lokutshaywa likhanda.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisegangeni esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminegi etshiyeneyo efana lamehlo abuhlungu, indlebe, ukuvuvuka kwenyawo kanye lezilonda

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esilamaluba alithanga esisetshenziswa njengo muthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo, efanana lokukhwehlela, ukutshaywa likhanda kumbe isisu esibuhlungu.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisegangeni okulotshani, esisetshenziswa njengo muthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo, efana lokutshaywa likhanda, isisu esibuhlungu ukupholisa izilonda lamanxeba.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisetshenzenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo efana lokukhwehlela, ukutshaywa likhanda, ingumbane kumbe ukwehlisa izinga likatshukela.

Konkanyana okusetshenziswa njengomuthi wesintu ukukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo okungaba yikupholisa isisu esibuhlungu, lezilonda kumbe ukukhwehlela kanye lokutshaywa likhanda.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo, efana lokukhohlela, isisu esibuhlungu kumbe ukupholisa izilonda.

Umuthi wesintu ogigiweyo osentshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo, efana lokupholisa izilonda, ukukhwehlela, isisu esibuhlungu kumbe ukutshaywa likhanda.

Iluba elembala etshiyeneyo eluhlaza ,ebomvu leli thanga esetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo efana loku pholisa izilonda lamanxeba ,isisu esibuhlungu.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo enjenge ngubhane kumbe isisu esibuhlungu ukutshaywa likhanda kanye lokupholisa izilonda.

Umhagawuwe osetshenziswa njengo muthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo efana lesisu esibuhlungu ukukhwehlela ukutshaywa likhanda kumbe amehlo abuhlungu lendlebe.

Inhlaba esetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo, enjengokupholisa izilonda lamanxeba, isisu esibuhlungu, amehlo abuhlungu kanye lokutshaywa likhanda.

Amahlamvu awonyisiweyo asetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi efanana lokutshaywa likhanda, isisu esibuhlungu kumbe ingubhane lokwehlisa izinga likatshukela.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza ezisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo efana lemalaria, ukwehlisa izinga likatshukela kumbe ukupholisa izilonda.

Isihlahla somuringa esisegangeni esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengoku khwehlela, isifuba esibuhlungu kanye lokuphefumula nzima.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisegangeni okugcwele khona utshani esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha umkhuhlane etshiyeneyo enjengokwehlisa izinga likatshukela egazini.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengo muthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo enjenge sisu esibuhlungu, amehlo avuvukileyo kanye lokukhwehlela .

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisegangeni esisetshenziswa njegomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo efana lokupholisa izilonda kumbe ukukhwehlela.

Abantu abanengi abamileyo abagqoke okutshiyeneyo abakhangela imithi yesintu etshiyetshiyeneyo enjenge nhlaba yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengoku pholisa izilonda ukukhwehlela kanye lesisu esibuhlungu.

Inhlaba enengi eseguswini okulezi hlahla esetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengo kupholisa amanxeba, isisu esibuhlungu kanye loku khwehlela.

Isihlahla sembabazane esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo eminengi okufanana njengokugabha inyongo ukwehlisa izinga likatshukela emzimbeni.

Isihlahla somhlonyane esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeyetshiyeneyo engaba yikutshaywa likhanda, ukukhwehlela inyawo ezivuvukileyo

Iluba elisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyetshiyeneyo efana lokuvuvuka kwenyawo, ukukhohlela, kumbe indlebe ezibuhlungu, kumbe lokutshaywa likhanda.

Ijinja esetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo engaba yikwehlisa umfutho wegazi kumbe ukutshaywa likhanda kumbe amehlo abuhlungu.

Umhlonyane osetshenziswayo njengomuthi wesintu, ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Enjengokwehlisa izinga likatshukela emzimbeni ,imalaria ,ukuvuvuka kwenyawo Kanye lokukhwehlela.

Isihlahla esiseceleni kwedamu esiluhlaza, esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo ebjengokuvuvuka kwenyawo ukutshaywa likhanda kumbe isisu.

Isihlahla esilahlamvu aluhlaza. Esilezithelo ezibomvu esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eminengi efanana lokuvuvuka kanye lokutshaywa likhanda.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisegangeni okulotshani esisetshenziswa njengomuthi wesiNtu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjenge sisu esibuhlungu ukutshaywa likhanda amehlo kumbe amazinyo.

Isihlahla esisegangeni okulotshani esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengokutshaywa likhanda, ukukhwehlela, isisu esibuhlungu kumbe isifuba.

Ibhobola elisetshenziswa njengomuthi wesintu .Ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo .Enjengo kutshaywa likhanda, isisu esibuhlungu ,ukupholisa amazinyo kanye lezilonda .

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa yizinyanga njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengokukhwehlela, isisu esibuhlungu kanye lokupholisa amazinyo.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengokutshaywa likhanda, isifuba esidabukileyo, ukuvuvuka kanye lokupholisa izilonda.

Izihlahla ezimbili ezehlukeneyo ezisetshenziswa njengemithi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo engaba yikwehlisa izinga likatshukela emzimbeni, kumbe i"malaria ",kumbe isifuba esidabukileyo.

Isihlahla esincane esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengaba nga"malaria",ukuvuvuka kwenyawo, ukukhwehlela kumbe isifuba esibuhlungu.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza, esisetshenziswa njengomuthi wesintu, ukwelapha umkhuhlane wokuyshaywa likhanda, amehlo abuhlungu, indlebe, kumbe isisu esibuhlungu.

Igarlic esetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Enjengokukhwehlela, ukutshaywa likhanda, isifuba esidabukileyo, isisu. Kanye lokupholisa izilonda.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisegangeni okugcwele khona utshani, esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengesisu esibuhlungu, ukuvuvuka kwenyawo kumbe imalaria.